Bar bu guda bu am màndarga yu bokxol fason am ñaari fason kuler yu yeeme grney labe jambu guda bu am ñaaru ci rit wu watatu ci suuf.

Am ay makoroon yuñ taka si mbuus ci paket ransala ko ci biir bitik ak ay spaketti ak ay afer yi bari yu wara wmuna baxal toogu ci nèk yi am ay biskit ndaw yi sèèw yuñu waneh tamit.

Saal bu yaatu bu raret, am ay toog yu bare ci bokkul fasum, am taabulu weer, bu ñur, am ay njegena yi tegesicorn go tegci, ta saal bu yaatu bu weex.

Waasu na palekokaay, salbu yaatu, raxat am ay toggu, ak ay bawaas yu barë yi njir mëna jëfandako, am ayñetti toggu, yuñu li raxat am lu weex , ci biiran oktaabul gu ñuul.

Perri dali coket dalli coket bu nyul am lu wéex ci béram am ma ndarga buñyul ci tang bi ñu ko acc ci kaw miir am ay xop yu ko wool.

Chaakere ak sow bu njaxas na jaxas dugub bi ak sow soti xoci boolbu yaatu waw li lang deendeewuwee suba bu nekka.

Dew yaram dafko ci butel bu gaata bu yaatu bu weex am ay bind bi sokola am kuleer bu weex ak lu orance.

tabla ssensèr bu weex bu guta am ay bina ssencer bu tura speed ñu fo bina gaas al 7f lañ koy jaaye bina essence s- batut lañ koy jaaye

Palas bu yaatu am ay guy yu bari ak ay xob yu ko war am ndox bu taxaw ci kanamam ndox bu bari palas ba ngi am guy yu gudda.

Ay paara militeer yu bare, ci taxaw, taxaw rancerbe seen bopp, sollu ñuul, ak mbaxanax militër , yu am seen bops yu taxaw amlam naraawoon sollu yeex, ak lu ñuul.

Keyti taskati xibaar yuñuy faraldi woowe ñu standard new spep am binayu xox yu tekkine ki ñuy waax amat ba moo leeral na lanla jaflandeko ñu ñjiiti taxaw mbiri jàmme.

Piccha bu gudda am bópa bu ndaw gemeñ bu sew am ay tanka yu sew am ñaari fasung ngi kulor am kulor bu wèèx ak kulor bu ñuul di dox ci al'labi.

Neenti xale yuy janga wal nos, ñeti jigeenak beena goor, sol lu weex ak lu ame ñuul, ñaari ngi tokk, keneen ki niti yekkay bu weex , keneen ki ngi tokk di ko bind.

Karse kafe bu tegu, lunek, flas drive ak pen, di wone màndarga barab, bu ñu yu wax TC media, ñii dañooy def liggéey yu bare, dañooy advertaise ci internet bi, mun nañ lay jàppale advertaise ci redio bi ak ci tele bi.

Poti diw bu ndaw ba em bu njuutal tek ñing ko tèk ci lu wèèx ak lu ñuul. Pot bi mu ngi am kulor vert am ay bindé yu wèèx.

Waa ci liggéy kaay buñu yooy blessed umrah, binaqo ci yu binayu ñuul, def màndallay kaaba bi ak avien yinaw ngo des ci ulr bu nete , daf kaba bi kuleer bu ñuul ak lu nete.

xara bu jigeen bu njool rafet solpic bu nate ciye bakk daf nees bu ñuul tekomontol nu taxaw ci salon bu amlu weex

Buteel li jombo yi ndox, bu melni arom, am kubeer bu xonxa ak lu ñuul, am ay binda yuñ ci def, nyun ci binda 220.

Këyti taskati xibaar yi, buñuy faral diwooye di standard mus fepa, am ay xibaar yu baru yuñ wone, ay benn ci xibaar yi, mungi wone ne niri doktor yi, ñëm nañ kontinen bi grefe.

katran garab wi m, am ay binay wari, iñu faref am ay binayu bole, ab aci katrawn yi ñu fa binda a-f0.

Nawek, binafa ci bina bahone, lu tekki nasional water arlen ellectwa city company, am lu verte , ak lubulelu ko omba, ñu ñu yore mbiri ndox bi, ab kuran bi ci gaamuyer bi.

ay bagaas yu bari ay bagaas yu màmban jefando yenn ay ci bagaas yi ay sabarla ay bongo am ci ay sabari buda yunoo ach ange ay gutar ak ay xalam

Xob bi kaasiya bu ndaw buñ ji ci siwo bu bula, xobi kaasiya ñun guy am kolor bu varte, am ay xob yu wuur ci gannaw am ak guy koko ñin ko teg ci eta.

Saar bu yaatu, am ay tougu yu bare yu bokkul fosan, amna ci ay tuogu yu ñul, ak ay tugu y sokola, am ci taabul bu ñuul bu rafet, ak taabulu reer, am ci tela bu rafet ak taabul bu sokola.

masini fotekaay bu weex yila tuwaabi di jëfanteko pormu na foot seen yareeñ sekt dangay ibbi def yere def sa an masin bi daal dila footal yere yep dañ sekt

Akara am ay akara yu bari uñ shooti ci bool bu weex am bool bu ndaw bu weex ni daf ci charge te ko ci booram moom ñyeebe lañ ko defarre.

Tëede taskateshubar yi, ñuy faral di wooye li standard nuspaper, am ay binayu haw muy wone ne, ci di njiit i rëgaba ya ju pi neekoon di yaaya jarne, am ñu ko woo fumbaxana doon benn, xuñuy ateye dëgra, tuumal kone dafa nangu seen park.

ci roktoba yuñuur lu am tanka yu gura ab yu ndaw buy bey am ay guy yu bare yu ko wur am ay xab yu zarr ak ay bantayun te xawal yu bare yu weex

Ñetti karton garab yu tegu ci tabull bu wèèx yu bokkul fasong am ay ñaari paketi garab yu tegu ci sen bor, benna bi ci garap yi ñung ci bindé sitrinsin.

Ay bus ci haley yuy jangi yu bari yu bulo yu weeh ñu binda ci school bus am fuñ binda stop def fa lu honkha mungi tahaw ci palaas bu yaatu.

Book gi jàngeekaay bu rëy, bu gudda, book bu xonxa am lun ci më ndorga buñ ci def , bu am ñaari kuleer , kuleer bu bulo ak lu xonxa ñu binda ci chemistry.

Ci boori goto gi, am moto bu weex, nuy daw ci boori talibi, boori moto bi am ay bitiki shinék am kuleer bu bulek, am bitiki wéef, biti ki aps, biti ki yuuna, ak bitii afrikmani.

Ay doomi kasu yuñ laka xooli def ko ci paket bu am kulor bu vert ñu bindé ci rosted kassu not.

góor ju kotu leetu ci kawam dox ay leetu yu ñuul yu guda yu wàcce ci kanaman gór bu xeereer la taxawa ci buir salon

Jëgara jabar jër taxaw, jëgar jëtya ndëgi soxnasi, jëgar jërefrasta, solla bule, jabar ju xees , sol pis bu sokola.

Ay kèr yu bari yuñ sampu kèr yu raffet am yoon yu raffet ni faral di ko xamé ci state ñi am kér yu ame korget yu xonxu korget yu kuwaliti am pentir bu netteh ak lu bula.

Barabi ligeey kay biñoy óyeh National Agency for Legal Aid am mandarga ci digabi am ay bindayu vert ak bindé yu ñuul bindé fa Banjul The Gambia.

Ay ceeni caaxa yu bari yu bokkal fason, am ay ceeni yu guda ak ay ceeni yu gaata, am ci cenni yu am kuleer sokola ak ay kuleeri bulo ak lu nuul, yu tekk ci kaw taabul.

Am jongoma bu xees bu rafet bu taxaw sol piis ci dagitam def més bu ñuul ci tegeh sak genneh benna tanka'am ci bitih taxaw ci bóri teras bi.

Butèèlli liggéyi kaay silobitan yi mom la ngayi di jëfandeko purr ku manke ndox ñi defal la ndox dal di ko jaarale ci sa biir yaramb am redo buñ waneh ci bóram.

Book bu raay bu gaata tego ci kow tabul. Am ay bind yun fa deff. Nyun fa bind max lukado just like jesus. Am góor buñ fa wone.

Ay jëkker rak jabar yu tahaw def asubi yu bulo. Jigeen jàngi def mes, mees bu am lu ñuul ak lu sokola. Goor gangi te tè telefon. Jigéen bàngi tekk lohom bi ci denam bi.